Daro ataakkiltteti soruwan diyageeti beettoosona. Hegeetikka gumbbo santtay, burttukaane loome, sunkkuruutoy, qaw"e bambbare diyagee issisan shiiqi uttidaage qassikka teera bambbare des.

Keehiipe aahoonne issi mittinne maati beettenna yashshiya bazzuwaa kanttidi bantta zokkuwaan aybakko caanidi yiidi de'iyaa gaameela wudee beettiyaagaa gidishin sinttaan gochchiya asikka dees.

Qoodan keehiippe cora duumma dumma meraara de'iyaa karetta, zo"o,wanccare, bullanne hegaa mala gidishin keehiippee cora asay mehiyaa qooriyan woddoruwa yegidi issisan eqqidaageeti beettoosona.

Allaxxiyo sohuwan dumma dumma Allaxxiyo buqurati beettoosona. Cora asati ha issippe gididi adil"e ciishshaa malatiya maayuwaa maayidi haattaa wadhdhidi de'oosona.

Bonccuwa bollan urqqaappe oosettida cora jabnti de'yageetu miyyiyan yabaggassaaranne habaaggassaara gede xallay beettiyo heezzu asati eqqidageetuppe issoy zambbiliya oyqqidi eqqiis.

Ba shayaan maayo yeggibena issi karetta na'ay keehippe bulqqottida haatta bolli aaho biratta sayniyaa wottidage beettes. He sayniyaa bollan keeri worqatti de'ossona.

Issi salo mala meraanimne boottan tiyetti uttida keettaa pengen mittay diyagaappe sintta baggan issi aayyiya issi gilqqa uttida miizziyo oyiqada eqqaasu.

Issi birata dirssaappe kare baggan caammaa quccisiidi de'iyaa naa'u aawatuppe issoy qeessiya gidishin ba kushshiyaankka masqaliya oyqqi uttiis. Naa'u yelagatti caammaa quccidi doosonna.

Shaafay garssa baggaara goggiidi de'iyaaagappe bolla baggaara zarphphe wodhdhi uttidaagan issi na'ay eqqidi ba kushiyaan saluwan pide denttidi ha simmi xeellidi de'oosona.

Wolayitta qonccissiya malaatayinne a matan qassi issi bitanee ba kushiya denttidi samaaya shamiziya maayidi uttidaagee beettes. Qassikka wolayitta dalgga manttiya giya xuufee des.

Issi aaway dembbattiya sohuwan naa"u boorata kacciyaara woggata boottaaranne karettaara diyoogeeya goyyidi des shin ha bazzuwan kattay maara mokkanaba malatenna.

Issi issi asay dumma dumma samppaa qommota sikkiyoogee keehippe lo'es. He sappaykka giyaa gelidaagee keehippe lo'iyaagaa nuso aayiya amottada shama ekkada yaasu.

Kase galassan nu biittiyo ayssiyaa kawoy nu biittaara kanttiyoo wodiyan asay woggaran a pootuwaa ogiyan kaqqidinne keehi lo'o hanotan mokki ekkidosona.

Bonee yaani kiyiyoo wodiyankka daro luxxanchcha naati bantta luxettaa keehippe laamottidi uttidaageeti luxettay yaani doomiyoo wodiyankka batta luxetaa doomi agoosona.

Hagee wollaytta sooddo ambba giddon oratta giyaa doonaa markaato giyoo sohuwaa. Ha sohuwaankka daro qishshida woykko keehippe gal"ida qorqoroy de'ees.

Bariyan yelaga qeeri naati oydiyan zemppidi sinttawu xeelliyageetu giddoppe issinna achvhaa dooyada miiccawu. Ha naatu giddoppe issinna bari issikushiya biradhdhiya doonansaxxauttaasu.

Daro asay issi hooteele keettaa gelidi dumma dumma sohuwan giigisa oydiyaninne xaeaphpheezaa yuushuwan uttidaageeta misilee qonccissees Etassi sintta baggaara dootettida televizhzhiineekka dees

Ha zammana wodiyaan asay dumma dumma kattaa miyo buqurati de'iyaageeta gidishin kase wode go"ettiyoogappe keehin zammananne xeelanawukka daruwaa puulatiddi lo"iyaageeta.

Hagee timirttiya paaciyaa yesuwaa likkiyo hagaaza. Ikka toophphiyaa timirttiya ministtariyaa huuphphee gadawaa aysso keetta dashatuppe issuwaa. Abollan a qonccissiyaa malaataykka de"ees.

Meegan direttida dirssa giddon dumma dumma cora mehetinne asay eqqidaageti beettoosona. He dirssaappe gaxa baggaara qassi mittaa zaafetinne mata gadee de'ees.

Aaho kaamiya ogiyaara haa simmidi yiya mittaa caaniya kaame haa yiiddi diyage beettes. Qassikka a gidduwan zambbay tokerti uttidaage beettes.

Issi Wolaytta wogaa maayuwa maayida asati issi qeeri na'aa idimmi uttidaageeti de'oosona. Ha asati de'iyoosan samppaynne hara dumma dumma alleeqoti kaqqetti uttidoosona.

Issi gandda gidoon naa'u maata keettatinne kettatu yuushshuwaan toketti Uttlesford sawo maatatinne harabaatti beetiyageeta gidishiin issi hadiya pooxaa qumayidanne qaccida yelaga arssa na'iyaa beettawusu.

Issi moottere eqqidaage beettes. appekka sintta baggan qarxxa dirssan diretti uttida keettay beettes. mottoriyaa meraykka karettanne bootta mera. Motoriyaa goommanikka adil"e ciishsha meray des

Korinttiyaa poo'oy keehin diiccida mittaa giddoora xomppiyoogee he sohuwaa keehi loytti uttiis. Miyayaraka qassi bootta gidida qoodan oyddaa gidiyaa oydeti de'oosona.

Boota kutaa maayida issi maccaaseeranne ha"ikka bootta kutaa maayidi bootta pooxaa ba huuphiyan xaaxida bitaniyara naa"ay uttidosina. Eti uttidosay keehippe poo'ees.

Naa"u toho macca asaa caammay de'ees. Ayyookka meray karettanne ubbasaara gordda gidida qassikka gindde yedhdhiyoosay adussanne lee"e gididaagee de'ees. Guyye baggaara qassi buquraan ciishshay de'ees.

Nu heeran issi maashiine keettay de'iyaagee oottyo oosoy ubbaykka keehippe lo'es. Hegaa be'ida dumma dumma ooso keetati hegaa keehippe go'etoosona.

Hiillanchchati biittaa gaaccidi medhiddo shaatee issi diran shiiqqi uttiis. Ha shaatiya meray xeeliyode zo'i ekees, a heeran suppa suuppa mitattinne bonccoti beetoosona.

Hagee qassi cora asay guyyiyaa kallo kaamiyaa bolli uttidi issisaappe hara sohuwaa biidi de'iyaageti beettoosona. Eti adhiyoo wode qassi sa'an de'iyaa asay bantta silkkiyaan eta pootuwaa denttees.

Ha qommoora beettiyaagee ichchashshantta kifiliya wolaytta doonnaa maxaafa gidishin ha maxaafaa bolla gaxan toophphiya banddiraynne koyro tohosa tophphiya bandiray dees.

Heeraa geeshshatettaa naagiya oosanchchati bantta oosuwa oottiiddinne heeran de'iya buuraanne harggiya ehanawu danddayiyabaa qoriiddi doosona. Qassikka qorqqoroyinne wogga shuchchay beettes.

Kaamee biyo ogiya doonan gita xomppiya mittay eqqidaagaa bollan dumma dumma xuufeti asay nabbabanawu kaqettidaagetuppe ya baggaara cora keettay de'ees.

Toophphiyaa biittan dumma dumma immata asay gelidi shemppanawu maadiyaa so giddoykka geliko kiyoppa kiyoppa giyo ueteleti deosona. Hagee keehin puulattida oyddetta, a bollankka botta curqqatta maayzzogara keehin puulattiis.

daro kuttuwa issi bolla shammi shiishshidi wottidooga qassi banttaw worissidi bayzzidi de'iyaa qeeri naati bantta doona curqqan goozi wottidi kuttuwaa bayzzoosona.

Billamay, kaltta tuutee, aylliyanne shalkkiya qassikka xikkiya tuuteenne ayfee diyagaa bayzziya mishiriyanne qassikka I sinttan eqqada shammiya mishiriya sinttaara diyara beettoosona.

Macca naati bantta sintta loyttanaw dumma dumma puula miishshata go'etiyoogee erettiyaaba. Hegeetuppekka leemisuwaassi eessaanne Wolaytta loomiyaa gum'idoogaa wolakkidi bantta som"uwan tiyiyoogan keehippe puulattoosona.

wodala na'ay binaana ciirissiyoosa biidi bari binaana ciirissidi uttidaagee sinttaakko simmidi xeellidi de'iyaagappe guyye baggan hara na''aykka eqqiis. yaatin a suntta oonne?

Kaamiyaa ogiyaan heezzu tohuwaara woykko goomaara de'iyaa sunttaykka baajaajiyaa getettiyaagee asaa ba giddon caanidi issi sohuwaappe hara sohuwaa wooxxidi de'iyaagee beettees.

Yeelaaga naatu huphiyaa giggissiyo sohoy de7ees. He sohuwan issi aatummaa na7aay ba huphiya qanxxisiyddi de7iyagee beettees. Ikka issi zo7o caccaara bollara maayi uttis.

Naa"u gelawunne ehuwaa siraata polanaaw giigettidi bantta maayyuwaa maayyida naatuppe maccassiya bari kushiyaan ciishshsa oyqqadaro gidishin attumaage qassi karetta maayyiis.

Naa"u issi mala caammati zammana meran merettida sohuwan de'iyaageeti beettoosona. Eta meraykka karettanne bolla baggaara biradhdhiyaa aattiyosay qassi boottaara karettaara walahaa meray diyoogaa.

Cora asati zokkuwa zaaridi uttidosona. Etappe gidduwan qassi asati eqqidaagetuppe issinna sintta baggaara haa simma xeellayiddanne miiccayidda bootta qoliya mayyidaara beettawusu.

adil'e ciishsha malattiya ushati issippe hagan doosona. etappe garssa baggaara diyaageeti qassi bulla sharan kaqetti utaageettikka qassi hegan etaara doososna.

Tohossa Toophiya dalgga manttiya Luxetta keettaa aysso eqqota ooso sohuwa gidiyooga erissiya issi malaata giddon de'iyaa doyyettida maxaafa bolli pp"oy de'ees.

Amarida mittaa masi molidi giigissidoogappe oosetida algganne hara dumma dumma so miishshata giyan wottidooga shammidiinne bayzziidi de'iyaa daro asati eqqidoosona.

Wolayittani wogaa qumaa qommotuppe issuwa gidiya boyinayi, donoynne dumma dumma xeellanawu lo'iya bambareti keehi puulatti uttida samppaa bollan giigi uttidosona.

Wodee ehiido wolqqaamanee zammaanna matta miizzaa yeessiyo machine beettiyaagaa gidishiin a meraykka bidintta malanne qaaxxiyo goomaara diyaagaa gidishiin issito oyddu mizzaa yeesees.

Issi asppalttiyaa doonan wogganne daro asaa caaniya kaamee eqqidaagaa miyiyyan daro asay maarara eqqidi gelanaayoo bantta taraa naagiidi de"iyaageeti beettoosona.

Mattaa koottay maaraara kaqqi wottoogee beettes. Ha koottayikka ullettidaagaa gidishin mattay giddo gelidi eessaa eessanawunne maraa medhdhanawu keehi daro maaddes.

Wogaa mayuwa mayida hosppun attumay asati de'oosona. Etappe guyye baggaara de'iyaa maata keettaa sinttan he asatuppe naa"ay bantta ulobaa haasayiiddi doosona.

Wolaytta wogaa keettaayo bolla baggan bakkaaaliya giya xuufee zo"onne adil"e ciishshaa malatiya meran taafeti uttiis. Keettaa guyen cora mittaykka beettees.

Daro madaalee kaqetti uttidaage issi boottaa mayyidi oyidiyan uttida huuphiyan qachchi uttida bitaniya guyyessan dees. Qassikka magalashoy kaqetti uttiidaagee des.

Issi sohuwan meray karetta gidido naa''u jabanati de''oosona. Ha jabanatu matan qassi siinetinne ixaanaa cuwayiyo miishshay de''ees. Bagga siinetun tukkee de'iyowode baggatun qassi baawa.

Toophiyaa cora gattiyaa ooso keettaa gadaway bari sinttan uttida asassi dumma dumma kiittaa aattiidinne aadhdhida layttan oosettidi polettida oosota sissiidi de'ees.

Dumma dumma biittatussi dumma dumma wogay diyogaadan kattaa kateytayikka dumma. Gidoshin wolayitta asaa kattaa kattaa gakkiyaabi awa biittankka diyaba malatenna.

Humbbo bagaara de'iyaa solkkuwaa geetettiyaa deree diyaagaa he sohuwaa daro imatta asay biyoogan keehippe allaxxidinne he sohuwankka qassi pootuwaakka denddidi yoosona.

Issi issi yelaga macca naati sambbatan sambbatan banttaw allaxxanaassi giidi daamoota deriyaa biyoogan wolaytta banddiraa oyqqi oyqqidi he sohuwan pootuwaakka denddid alaxxidi yoosona.

Mitaa bolla xaaxxetti uttida poo"uwa immiya zomppe beettees, bootta oydeti de'oosona. Oydetuppe sintta baggaara issi na'ay yaa simmidi biidi de'iyagee de'ees.

Qiibaa naati timirtte keettan tamaaridinne luxxidi deiyoge betees. Etikka bantta geeshshaatetta naagidi kushshiyan meeccettidi deosona. Ettayo oosoy tamaariyoga gidishin issi timirttee keettan deiyoga beetees.

Issi katta keettay de'iyaaga matan dumma dummabati de'oosoa. Leemisuwassi Issi bitanee keettaa qucciyogaa matan zemppidi eqqiis. Qassikka uttiyo oydiya giigissiya issi maccaasiyanne keettaa bolli dumma dumma xuufeti de'oosona.

Cora guutta naati lasttiqe oyidiyan uttidi eta sinttan de'iya deskkiya bollan bantta dawutaraa wottidi biiriyan xaafiiddinne luxiidi diya naati beettoosona.

Dumma dumma beni wode wollaytta asay olaa wode go"ettiyoo olaa miishshata oyqqida yelaga naati yeettaa yeexxiidi ufayttiidi ka'iidinne miicciidi de'oosona.

Salo malatiya meray de'iyo machchallan xaafeti uttida linked in giya hossppun machallati de'oosona. Eta meraykka xeeliyode salo malatiya meraara de'iyageeta.

Masoofiya bolli yeechchaa qaraassan yeggidi a bollan qassi oyittaa giigissi uukkidoogaa qaraari wottidi gidduwan sayiniyara muchchuwa wottoogeenne mooqee ekkidi miyogee beettes.

Usuppun macca naati issippe issi sohuwan eqqidi duriidi de'oosona. Ha macca naati issippe bantta kushiya duge zaaridi issi mala shaashiya qacciddosona.

Issi sohuwan zammana sayniyan maanawu giigidi shiiqida dumma dumma qommo qumati de'oosona. Leem. Buddeenaa, santtaa, woxiyaa, missira woxiyaa kikkiyanne h.h malatiyabata.

Issi keetta godappe garssa baggan barkka uttada de'iyaa maccasseppe guyyessa baggan de'iyaa salo mala buquray immiyo go'ay aybbe? A sunttaykka oonee?

Wolaytta ha'i wodiyaa Itoophphiyan katamiyo yaagiyaa maaxafay xeefetti uttidagee beettees. Ha maaxafawu garssa heeray ciishsha qottaan karetta meran tiyetti uttiis.

Cora attuma wodalla naati bollaara ubbay issi mala maayuwa mayidaageeti ziiriyan eqqidi haa xelliiddi doosona. Etappe guyye baggaara erissoyinne dozzati de'oosona.

Maayuwa tokkosiyo buquray beettees. Ikka uttidoy deskkiya bollaana gidishin qassi aappe guye baggaara sharay kammi uttidaage beettees. Qassikka sa'an wogga shuchchay diyage beettees.

Dumma dumma wodiyaa naagidi issi heeran gidin qassi kare biittan haniya hanota daro lil"ettida hanota xifatiyaa bolla giigissi attamissidooge eraa ekkanaw maaddees.

Nu heeran issi attuma naatu huuphe keettay diyaagee attuma naatu huuphphiyaa giigissiyaagee baalay gakkiyoo wodiyan he naatuppe keehi cora miishshaa ekkes.

Issi bo"ay de"iyoo bollaara wolayitta banddiray de"iyo kootiyaa maayidi garssaara bootta shamiziyaa maayidi ba sinttan cenggurssaa gujjiyo miishshaa oyqqis. I oyqqidoogee ay keenaa cenggurssaa gujjii?

Hare daaree mittaa casnidaagaa bollan laaggiya na"ay hariya bixaalaa wodoruwa ba kushiyan oyikkaagenne kaamiya ogee beettes. Eta guyyessankka pooqe beettes.

Ha misiliyan tooranchchatu kaameti maaraara asppaltte ogiyara kantiiddi de"iyogaa akeekeettees. Ha kaameti bollan zaytiya oykkidi tooranchchatu uttidaageeta gidishin guyye baggaara qassi bootta kaamiya kaallawusu.

Wolaytta giddon de'iya zannaqa sohotuppe issuwa gididi erettiya Ajjooraa soossuwa matan issi na'iya karetta suriya gixxada bootta shuraabiya maayada eqqaasu.

Issi aaca maatay de'iyo sohuwan Issi macca na'iya eqqaasu. Ha na'iya karetta bolaaliya gixxada, qumaashshaa hashiyan yeggada, branddiraa oyqqadaaro gidishin, ippe guyye baggaara dozatikka de'oosona.

Na'ay ba kushiyan karetta caammaa oyqqidi bessiiddi de'ees. Ha caammaassi maasareekka karetta. Caammaykk ubba sohuwarakka hara meri baawa mule karetta.

Issi arssanne addussa qassi huuphphiyaara adussa cacara maayuya maayida maccaassiya beettawusu. Ha maccaassiyakka issi televizhzhiniyayo oychi zaaruwaa immayda de'iiyara beetawusu.

Cora macca asay uttidi issippe kattaa miiddinne doosona. Issi yelagiyara cimiyaro katta ekkada barssayidda dawusu. Eta sinttankka fanta giyo ushshay des.

Wogga isipalttee woyikko kaamiya ogee des. Ha ogiya bollan bootta malaatay tiyetti uttis. Qassikka aappe gaxa baggaara pooqeenne dozzati beettoosona.

Issi keehiipe aaho bulla magaarajay duge yedidoogee de"ishshiin garssa bagaara dumma dumma ciishshaa qommotun aleeqida a gidoon qassi soofa malabaynne sinttan xaraphpheezay dees.

karetta Qoliyaa sikkidi mittaa mayzzi wottidoogappe hini baggaara qassi hara bootta qolekka de'iyaaga issi maccaassiyaa yaada shammaydda de'awusu shin ay kushiyaan ay keena bira oyqqade?

Cora asati puulattida oyidiyan uttidi bantta sinttan hayilanddiyaara haatta wottidi dumma dumma mayuwa mayyidi bantta dawutaraa dooyidi bantta biiriyan xaafiiddi diyageeti beettoosona.

Dummaa dummaa meraara de'iya coora cammati issi sohuwan zal'e bottan miccettidi uttidagee beettees hegappekka garsa baggaraa cammaa miccido sharaykka salo meraara des

Issi ogee giigiiddi de'iyagaa yelaga naati baggay uttidi oottiiddi de'iyo wode haraati uttidi oottiyagaassi immanawu shuchchaa caaniiddi de'oosona. Ha oosuwa oottiyosan daro ashawatinne shuchchati beettoosona.

Misiliya bollan wolaytta wogaa qummatuppe bilandduwanne pilaa bolli mooqee eqqidaagee beettees. Hegaadankka oyttaynne naa''u gosiyan tigettidi kumida maattay issippe de'iyagee beettees.

Issi issi ambbattiyaa heeratuura asay haataa sooppe duuqi ekkiyoogaa agidi bantta heera de'iyaa koskkiyaa biyoogan shammi ehidi bantta son go'etoosona.

Issi bootta buquraa giddon ciishshay tokketti uttiis. He ciishshaa matan qassi meray boottaakko baqqiyo naa"u caammati de'oosona. He caammatuppe issoy sa'an kunddi uttiis.

Seeraa naagissiya xaacee heeraa asaa shiishshidi dumma dumma kaamiyanne ogiyara oyqettida allaalliya xeelliyagan deriyassi qonccissuwa immiiddinne akeekaa cuucunttanawu haasayiiddi de'ees.

Dumma dumma asaa naatu kahaa jabalo oottiya ushshaa qommoti issippe dooreti uttidaageti de'iyaageetuppe guyyessa baggaara dooyya de'iyaa pengge qiibara beettees.

Ha na'eesi huphphee keehippe adussanne shooshshaara. Ha na'iyaakka bootta shuraabiyaa maayada ba som"uwaakka ya baaggi zaarada eqqaasu. A arssakonne karettakonne erettuku.

Nu biittan kase wodiyan nu ambbaa ayssiyaa bitanee hargiidi daro layttaa takki simmine hayqqi aggis. Yaatiyoorinkka kase aara oottiyaa asay ubbaykka yaappe haape shiiqettidi yeehuwaa gakkidosona.

Issi heeran wodiyan naagidi iray bukkiyo wodiyaan asay issi heerappe hara heeraa kanttena mala gidduwa kummidi googgiya haattappe bolla baggaara zarphphee de'ees.

Keehi karexennan zo"uwan shaayido tukkiyaa caaddidi kessidoogee sawiidi de'ees. Cadettida tukkee de'iyoo sohoy garssa baggaay bootta gidiyaagee tukkiyaa meraa milxxi oottidi kessiis.

Naa"u attuma asaatuuranne issi maccaaseera heezzu asati banggaa harbbaabidi caddoosona. Eti eqqido sohoykka keehippe bootta. Etappe macaara ba kushiyan aynne oyqqabuukku.

Issi quruxuwan diretti uttida sohuwa matam kaa'iyo buquray de'ees. He buquraa sunttay jooteeniya geeteettiyaaga gidishi A meray zo'onne salo mala mera. Quruxoy qassi shara malan kametti uttiis.

Issi maashiine caccara lo'iya adussa mayuwa mayyada ba huuphiya adussaa birshsha duge yeddada ba issi kushiyan xeessaa oyikkada haa xeellayidda dawusu.

Isssi utele gidon keehiippe adussa xaraphpheezzaa bollan tukkiya duuqqiyo bootta siinee a wottiyoogaara uttidaagee beettees. A yushshuwan qassi qeeri oydetti qoodan corattidi dooddi uttidaageeti beetoosona.

dumma dumma oydetti diyageetu giddon karetabati beetoosona. issi na'aykka kompiiteriyan zemppidi duge hookki uttis. ikka karetaa maayi eqqi uttis be'iyode.

Macca naata gidin attuma naati bantta puulaa naagissiyo keettay de'ees. Ha puulaa naagissiyo keettan dumma dumma macca naatu misilee kaqetti uttiis.

Misiliya bollan issi geela"o na''iya karetta caammaa wottada bootta dirbbaadiriyakka maayada.ba kushiyan qesiyankka sagaawuwa wottada miichchaa noocu gaydda eqqidoogaa akeekeettees

Issi birata sayniya boollan dumma dumma qommo usttati de"iyaageetu miyiyan qassi naa"u xaaxettida buddenaynne heezzu unccay de'ees. Ya baggaara qassi hara buddeenay de'ees.

Issi xuuman xoompetida sohuwaan shanxxa hiixidogan zo'ouwaappe karetawu baaqidi shaa'ettida tuukke de'ees. A boollanikka qaasi bootta siniyaani tigeetiddi cuwaatidi de'ees.

Issi keehi lo'iya uteele keetta diyagan cora bootta oyidetuura, salo mera maayi uttida xarapheezay, he xarapheezaa bolli zo'obaynne boottabay des.

Bantta bollaa payatettaa nagiyaa payduwaan ichchaashaa gidiyaa naati eqqidaageti beettoosona. sintta baggaara de'iyaa na'iyaa zo"o suriyaa gixxada ba kushiyaa xeessan wottada eqqaasu.

Issi zazzare lasttiqe maykaa bolli xaafiyo biiree qashetti uttidaagee yelaga naati huuphiya meecetti simmidi tiyettiyo baaziliinee, bollaa meecettiyo sawiya saamunaynne tiyettiyo gukkiya qibaatee yegetti uttiis.

Issi kobil stooniya bolli sharay hiixxettidaageenne a bolli dumma dumma caammaa qommotti miccetti uttiin issi maccaasiya hokkada shammanawu dooraydda de'awusu.

Miizzay katta wottin miyiyo gapattiyappe miyyesa baggaara maatta buuccidi yeggidooge de"ees. Miizzatuppe guyye baggaara qassi buucceri beena mataykka de'ees .

Issi yelagga na"ay na"u toho bululiyari bollaan uttidi kaammiyaa ogiyaraa biyddi beettees ha na"aykka bootta shurabiya mayiddi bullaa suriyakka maayi uttiiss

Issi geela"o na"iyaa ba huuphiya zo"o qalamiya tiyettada xeeraa pude essada qooriyan worqqaa wottada adussanne keehippe lo"iya qamisiya maayada eqqada haa xeellawus.

Issi na'iya ba haddirssa kushiya pude xoqqu oottidi qassi ba ushshachcha kushiyan maykkiya oyqqidi eqqi uttiis. A maayuwa meray adil"e ciishsha mala, ba qooriyan dungguzzaa maayiis.

Issi bitanee manaaxxiriya ba ayifiyan wottidi bootta shamiziya garssaara mayyidi karetta kootiya bollaara mayyidi kiitaa aattiiddi de'ees. A guyyessan Toophphiya malaatay de'ees.

Nuson issi bayra na'a diyaara neu heeran de'iyaa supper markeetiyaa baada shamma ehidoogaa huuphphiyan tiyetta ekkada kiyiyoo wodiyan keehippe lo'ees.

Issi na'ay keeshshiya tookkidi biiddi diyagee beettees. A matan cora attuma asati beettoosona. Aappe sintta baggaara qassi kaamee diyagee beettees.

Macca mishiriyaa wogaa maayuwaa maayada maasoofiyaa bollaan heezzu siine tukkiyaa tiggada qassi giyye baggara harabakka masoofiyaa bolli wottada asaa sintti wottanawu yaayda de'awus.

Cora deeshshati issippe issi heeran shiiqi de'iyaagetupe sintta baggaara de'iyaara menttiya yeeliyaaro shin o xeelliyode gilqqa uttidaara menttiyaa yeliyaaba malatukku.

Cora macca naatinne attuma naati issippe gididi eqqidaageeti beettoosona. Eta giddon de'iyaa naa"u naati boottanne zo"o maayuwa maayiddosona. Haratugee qassi issi mala.

Suufidi ka"ida daro manggoy salo meray de"iyo buquraa bollan giigidi uttidaagaa bayzziiddinne shammiddi diyaageetuppe issoy ba issi toho caamma kessidi sa'aa yedhdhi uttis.

Issi asaa tohoy naa"ay diyagee bawukka arssa gididaagee ayiba lo'ii shin qassi worqqa wottidi ba cugunttankka zo'o meraa tiyyi uttis.

Usuppun odduwa attiya mishshayi sinttan uttido macaasiya keehin pulatadda meera arada manaxxiriya ba ayifiyan, belecca ba hayittan, gozzida ba qooriyan wootada oduwaa attayida ututtaasu.

Keehippe qoodan cora asay urqqaappe medhdhidi giigissido shaatee de'iyagaappe xoqqu giidi Wolaytta televizhiiniya yaagiya xuufee ushshachchaara pude simmidi xeelliyode beettees.

Daro wottanchchati wottaa annaacciyan xoonidi nu toophphee biittiyo xeessissiyooge keehippe upayissiyaba. Wottanchchiya marttakka heezzu sha'u metiriya woxxada xooniyoogan hoolliya shoccaasu.

Meretan shuchchatti ekkiya heeraa asay qassi ciiridi agiddon qassi keettaa medhdhidi masqaliya mala oottiddi medhdhidi woosa keetta oottidooge keehi malaales.

Kaamiya ogiya naa"awu shaakkidi gidduwan dumma dumma mittata tokkiidoogeti ogiyassi dumma puulaa immi uttidosona. Kaamee issi baggaara pude issi baggaara qassi duge boosona.

Issippe shiiqidi godaa woosanaassi deriya huuphiya kiyidda asati bantta kushshiyan maxafaa oyqqidosona. etikka macsnne atumma qassi bootaa bila bagaara maayi uttidosona.

Laattamu litire haattaa oyqqiyaa jarkkaanee de'ees. ha jarkkaanekka payduwaan heezza gidiyoode eta meraykka adil"e ciishsha mera. issinna tuuccetta uttaasu haraati goozettibookona.

Shooqa bollan gisttiyaa zeridooge mokki gakkidi ayfidaage de'iyaaga giddon cora asay issi mala koppiyiyya wottidi dumma dumma ginaara yuuyyi yuuyyi xeelloosona.

keettaa puulayanawu maayuwa qanxxidi ha sa'an wottidogee ta pude xeeliyode cora qommo meraara beettoosona. qassikka eti maarara eqqidoy asawu bayzzanaasa.

Masqqalaa baalay gakkiyoo wodiyan bason bason kuttuwaa haarida asay kuttoy giyan keehippe al"iyoo gishshataw basooppe oyqqi oyqqidi ehiyoogan giyan bayzzi agges.

Issi bubuuxama yeelaga naa'yi biica maayuwa maayidi dunguzza qooriyan qaachiis. Heega xalaala giideenan ba kuushiya xooqqu oottidi cenggurssaa xooqqu oottiyaa miishsha oyiiqqidi odduwaa attiiddi de'ees.

Wolaytta asshaha giya xufiya oyqida na'iya eqqidaara beettawusu. Akka karettawu baqida gurddiya gixxida bolla bagaara shuraabiya maaya uttaasu shin sinttay arssa.

Wolayttan dumma dumma hiilla luxetta keettatti de'osona. Hagetuppe issoy wolytta sodo amban de'iya goshshaa hiilla luxetta oosuwaa kolojjee issuwaa. Hagawu baaso oosoy luxanchchata dumma dumma kushshe hiillata luxxissiyoga.

Issi sihisso maayoy karetta meraara de'ees. Qassi garssa baggaara a mera sadariiyyee de'ees. Qassikka giddon meran bootta shamiisee de'ees. Qooriyaa ginaara meran zo"o mera karabaatay kaqettiis.

Beni asayi xapiraappe giigissid hagaa malatiyaga kesses shin ha'i wodiyan ayibakko boottaban giigissidoogee keehippe lo'es. Ha caammay aappun birakkonne eret

Issi bitanee ayilliyan gadiya hem'iiddi de'ees. Aappe ya baggaara issi mishiriya sharafaa qorayidda dawusu. Etappe guye baggaara baggaara zaafee de'ees. Naa"aykka bantta huuphiyan qachchi wottidosona.

Cora biratata issippe shiishshidi korinttiya aattanaadan giigisidoogee keehi daro sohuwa oykki uttis. Ha sohuwappekka korintte dumma dumma sohuwa biidi go'aa immes.

Issi keettaa bolla kaqqi uttiddo daro xuufe misileti beettoosona. Garssan eqqida kaamettikka beettoosona. Cora asaykka yaanne ha hemmettidi de'iyageeti de'oosona.

Xeelliyo wode kanssida uuttay gade giddon beettiyo wode yeechchay qanxxetti erennaagee kanssi uttidaageenne hegaappe denddidaagan sussay Bana danddayidi qanxxetti erennaagee beettees.

Cora asati issi heeran shiiqidi bootta kutaa bari qooriyaan xaaxxidi uttidaagetuppe guyye baggaara mittan kaqeti uttidaa misiliya go"ay aybbe neeni eray?

Dembba sohuwan de'iya ambbay xeelliyo wode beettiyagaa gidishin A giddon cora qorqqoro keettatinne cora ogee giigi uttidaagee beettees ha ambbawu utettay keehippe daro lo"ees.

Issi wogga xaramusee uttidaagee de'iyaagaa gidishiin xaramuseekka ba meraan karettanne aybakko a gidoon de'iyakkonne baynnakkonne aybanne erettenna. A bolli laxxafetti uttida bay karettanne zo'o.

Issi yelaga macca na'iya qassi gastta mishiriyo ba sinttan essada ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyikkada mishiriyo oyichchayidda dawusu.

Taani kase gala arbaamincce biyoo wodiyan ogiyan keehippe lo"iyaane qassikka maanaw qaaqayiyaa muuzee ogiyan diyaagaa be'ada tankka shammada ekka bas.

Cora asay issi sohuwa shiqqidi uttido misile beettees. hegekka asay banttaa dussaba tobbanawunne zorettanawu shiqqido sohuwa gidiyogadaan beessees. Ubba asaykka bottaa naxalaa maayii uttis.

ha sohuwan daro dumma dumma ciishsha malayttiya curqqay diyaagee beetees. ikka aara diya asati diyaageetussi keettay beetees. ha keettay keehi lo'ees.

Qoodaan cora atumanne macca asay wolaytta dunguzaa pooxxaa bantta qooriyaan xaaxidi uttidi issibaa sitan tishi ottidi xeellidinne kaallid8 de'iyoogee erettes.

Issi keehi aaho keettaa giddooni dumma dumma ciliciliyaabati kaaraa bollan, daroppe puulatti uttida ciishshati dumma dumma buquratu bollaninne ya baggaaninne ha baggan oyideekka des.

Issi karetta cimma aaway huuphphee puuluntta xalalaa gididoogee Wolaita televizhuniyaayo qonccettaa immidi de'iyaageenne a yuushshuwan cora maccanne atumma asay beettees.

toophiya ayssiya waana huuphe ministeriya ahimeda aabiya. i karetta koottiya maayi utti uttidi bootta shuraabiya garsa bagaara qassi maayi uttiis.

Issi maccaasiya mata keettaa sinttan eqqada ba menttershshan Kon"aa aattada boottabaa sinttan tiyettada dugesimma xeellayidda eqqaasu. Xeelliyode ayiba yashshay a!.

Beni wode asay haattaappe merettida tamay baynna gishshawu lambba xomppidi go'ettees. Hegee wodee adhdhin ha'i amppuule xomppiyaa poissanawu maaddees. Issi asa kushshiyan po''iddi de'iyaa xomppee beettees.

daro keehippe xoqqa sohuwaappe garsssa baggan daro mittay mokkidaagee de'iyaaga giddon dumma dumma wora do'atinne harabaykka de'iyo gishshaw hega heeray yashshees.

Toophphiya kiikke mocconay dr. Abi Ahmedi karttaa oydiyan uttidi ba kushiyan xaafo miishshaa biiriya oyqidi ha simmidi xeellidi uttis, I maayiddo maayoykka karetta.

Issi qiiba keettiyaa dumma dumma qumaa poototinne qumma keettee sunttay baqqi oyqqi uttiis. penggiyaa bollan bajaje motoriyaa, asanbussa xiixxiyo mashinee, a bollan qassi asanbussay de'ees.

Dumma dumma wogaa quma qomotta. Hgettikka loggomuwaa, sulssuwaa hegganne heggaa mallattiyaggetti beetosona. Qumattu miyiyaani cora shaatetti, uncattinne oyttatti barbaretti beettosona.

Dumma dumma wogaa maayuwa maayida cora macca asaynne attuma asay issi karettaa karen eqqidinne uttidi dumma dummaba kaa'iiddinne poliiddi de'oosona.

Habesha giiya xuufee amarattuwaninne paranjjatuwaan xaafetti uttis. Ha xuufiyappe ushshachcha bagaara issi huuphphiya karetta asa meray de'iyo ashanguluute dereqqi xeellees.

Dumma dumma qeeri naata gidin gita asay bantta yelettido gallassanne laytta bonchchanaw koyyiyo wodiyaan alleeqetanawunne bantta keettaka alleeqisanaw go"eettiyooga .

Daro wode ambbattiya heeratun koskkiyappe demmana dandayennabata ogiya doonan uttidi bayizziya asati de'oosona shin eta ogiya doonan uttadoogawu hanqqettiyay baawee?

Issi bazzotti ekkiya heeraani suuppa shuchchaa giigissiya maashinee de'iyagee beettes. Appe ya baggaaara xeelliyoode keehin lo'iya saloy diyagee haahuwan beettes.

Qoodan oyiddaa gidiyaa asaayi keettaawaynne keettaayiya baayiraa na^aaynne kaalo na^aayiya de^oosona. Ubbayikka banttanara giigiyaa boottanne puulaattidaga maayuwa maayidoosona. Keehippe maalaala haanotan pootuwaa deenddidi de^oosona.

Issi keehiippe cimma aaway bulla koottiya maayidi, ba qooriyaan naxalaa xaaxxidi, qassikka a bolli adil''e ciishsha malatiyaa koppiyiyaa wottidi odi be'aayoo qonccissuwaa immiidi de'oosonna.

'Ne likke dooroy waarit ze' yaagiyaagaa giidi kiitaa aattiidi de'iyaa erissuwaa xifatiyaappe giddo baggaara dumma dumma kiita aattiyaa xifatekka de'ees.

Hagiddon ooratta caammay giyaa gelidaagee keehippe lo''es. Ha yaanidaaga nuson issi na'a diyaara be'idaara so asaa tolada he caamaa shamissa aggaasu.

Naati luxetta keetta yaana mala giidi naatu huuphee aahuwan qopidi sinttaw halchchidi tamaara mala koyyida issi luxetta keettay anjjettida naatu pootuwa karen kaqqi wottiis.

Asay ha'i kaseegaadan wolaytta kuttuwaa phuuphphulliyaa go'ettiyoogaa agi agi bees. Gaasoykka paranjja kuttuwaa phuuphphlee biittan dari daridi biyoogishaw wolaytta kuttuwaa phuuphphulliyaa darin go'ettenna.

Issi Allaana Giddon Sarotaa Naagissiyaa Polisee Bari Wogaa Maayuwaa Maayidi cora Yelagatussi Kiittaa Aattishin Be"ettees. Ubbaykka asppalttiyaa igiyan eqqidi kiittaa ekkiidi de"oosina.

Issi gita fabriikay keexetti wuridaagaa nu biittiyoo ayssiyaagee woykko nu biittee kawoy he sohuwaa be'anaw yiyoo wodiyan daro wotaadarati dooddi ekki yiidosona.

Daro yelaga attuma kuwaasiya kaassanchchati de'oosona. Etikka dumma dumma meraara diya isiporttiya mayyuwa maayidi eqqidosona. Qassikka " kawo xoona isttaadoomiya" giya xuufee dees.

Biiro gidon issi bootta gawaaniya maayid ba huupjphiyan maata mala carqqe qophphiya wottidi uttida a sinttaanikka a sunttaanne oonatetaa, appe guyeera qassi eqotay ekkido woytot ubbay beettoosona.

wottidi xaafanaw maaddiya farannicheriyappe oosettida buruqassi muleera heezzu kifilee de'iyooga gidishin appe bolla baggaarakka qassi issi aaho sohoy dembbati uttaage de'ees.

Shooqan gaashe zeretti gakkidaaga cakki cakkidi issi diran dooridi de'iyaa amarida asati de'iyaageetuyyo eti cakkiyo kushee xalaalay bettees. shin eti oone oonee?

Luxetta keettaa giddon cora naatuppe sintta baggaara eqqada luxissaydda de'iyaa issi macca asttamaariyaa maayya uttido bootta qoliyaa sunttay aybba geetetti?

Oyddu asati issi diran eqqidi bootta maayyuwa maayyidaageetuppe naa"ati aawanne aayyiyo gidiyoode hinkko attida naa"u attuma naati qassi eta naata.

quma mal''ettiya karetta sawuwaa giyooge darotoo giyan keehippe al''o waagan bayzzetiyaaga gidishin I immiyo go''aykka keehippe ciraanne asaa naatu bollakka koolees.

Asay koskkiya biidi ba koyido buquraa shammi simmidi biraa kushiyan immidi yes shin ha'i qassi i_biraa giyoogan bantta silkiya go'ettidi qanxxoosona.

Naa''u cima asati issippe uttidi issoy issuwaara zorettidi de'iyaageetuppe ya baggaara hara naa''u macca naati etassi tukkiyaa shaayyidinne qassi eti giyooba ezggiidi uttidoosona.

issi keettaa giddon diya wolwwoluwaan biya naati beetoosona. ka wolwwoloy keehi daro asaa caani uttiis. qassi appe garssa bagaara diyaagee haattaa.

Daro asay wolaytta wogaa qonccissiya mayuwa maayidi cachcha zayyiya punniiddi duriyageeti beettoosona. Eti ubbaykka attuma gidishin etappe issinniya qassi maccaaro.

Karetta maayuwa maayida maccaasiya giyaa giddon dumma dumma goshshaa oosuwassi maaddiya buqurata bayzziyarippe boottaa kootiya maayida maccaaseeranne issi bitaniyara shammoosona.

Issi letire haylanddiyan mangguwa juusee tuchchan tucetti uttidane A bollan maata mala lasttikiyan muume mangguwa meray de'iyogee bootta godaa achchan eqqi uttidaagee beettiiddi de'ee

Koosuwaa miittay liiqqisi sharappi baynna sohuwan mokki uttiis. Ha assi de'iya meray maata malatiya meraara de'ees. Ha baggaara a miyyiyaan ciishshaykka beettees.

Qooriyaninne kushiyaan qassi issi issi naati gediyankka qachchidi alleeqanaw go"ettiyo daro marccuwaa ekkiya miishshay hagan de'iyaaga gatee woyssa gidaneshsha eray?

Kase wodiyan asay budeenaa uukkiyoo wodiyan mittaa go'ettidi tamaa eetoosona. Ha'i qassi cora asay mabraatiyan oottiyaa bashiyaa go'ettiyooga doomidi mittaa darin go'ettena.

issi sohuwan diya heezzu bootta miishshati beetoosona. Ha miishshati qassi asaassi bollaa keehi looxigiissidi irxxissnawu maaddiya miishsha. Awu meraykka keehi bootta.

issi bitanee uttidaagee beetees. ha bitanniya matan diya bootta oydee des. ha oydee qassi ba bolan maata mala hanotan diyaaga besees.

Wolaytta asaa darosan errisiya corabati dosona. qassikka ha heezzu asati issippe shiiqidi danguzaa naayidi asaa erissuwa erisiidi hagan issippe beetosona.

Dao wode payyatetaa naagissiya asati bollaa payyateta naaganaassi dumma dumma mittaa ayfetanne ataakilteta maana mala zoroosona. Hagan diya ataakiltekka maanawu keehippe lo'ees.

Issi keehi adussa huuphee de'iyo na'iya ba huuphiya pixa duge yeddada zokkuwa zaara eqqaasu. ippe sinttaara oyidee, qassikka maxxaafay diyagee beettes.

Issi kaamee ba goomaa caani uttidaagee yaa simmidi eqqiis. Qassikka bolla baggaara "inxxooxxo parkkiya" yaagiya xuufee beettees. Qassikka mayika oyidee beettees.

Doozatuppe issuwaa gidiyaa muuzzee beettees. Hegeekka keehippe cora muuzziyaa bonccotun doodettidi deexetti uttis. Hegaa gishawu goshanchay mittaan kaafidi wotidoogee beettees.

be'anawu lo'iya shuchchaa xalaalay kumiddo sohuwan gastta asati eqqidi issoy issuwara haassayddi beettosona. he sohuwankka keehi diccida doozaykka de'es. issi bitaane kareeta kootiyaa mayii uttis.

Issi daro puulanchcha na'iya ba huuphphiya loytta daddada, ba kushshiyaa qumaayada ufayttaydda eqidaara beetawusu. Ippe zokossaara loytti lili'idi medhdhido issi na'ee misille beettes.

Nu Wolaytta taarikkiya giddon ba biittessi baaxettiyooga erettida kase aawatuppe issuwaa gidiya mantta Temamo Tigisttu pootuwaa issi godaa bolli xishsheti uttiis.

Gaariyaa boli uttada harggaydda asa kushiya oyqada baydda dawusu. Issi gedee qantta. Issi gediyappe garsaara biratay geli uttidaagee keehi yashees.

Keehippe wolqqaama shuchcha keettay de'iyaagappe garssa baggan issi kunddidaana denttiyaa kaamee de'iyaagee ollaa giddon de'iyaaba goochchi goochchi kessiidi de'ees .

Naa"u pilqaadiyaa giddon kumi uttida jinniyaa yaagiyoo mattoyiyaa ushshaa qommo gidiida eta sunttaykka maraatoniyaanne biheraawe getettiyaageti eqqidoosona. Eti gaatiyaan xooqqa.

Issi maxaafay xaafettidi giigi uttidaayyo bolla bagga meray adil"e ciishshay meray qassi guyye baggay karetta meray de'iyooha gidishin i obee?

Toophphiyaa wodiyaappe wodiyaan dumma dumma piresdentetti ayssidosona. Hegettuppe issinna Godattiyo Zawdu Sahileworqqo. A presidentte kiyogee Toophphiyaa taarikiyan o koyro macca asa oottees. A haasayayida deiyoy awudeenne awaanee?

Wolayitta sooddo tuhuwa kuwasiya kaa'iyo dembban cora asay shiiqidi gifaataa baala bonchchiiddi de'iyageetubaa issui wodala ganjjee odibessa bollan odiiddi des.

Kase wode Wolaytta deriyaa kaaletida Mantta Kumbbe Dagatta Wolaytta asay keehippe doosiyoogappe denddidaagan " kawo Dagatta " giidi xeegoosona .

Nu heeran issi attuma naatu huuphphe keettay de'iyaagaa kawoy go'eddi aggis gaasoykka he huuphphe keetaa goday kawuwaassi giiraa qanxxibeena gishaassa.

Qiduse Gorggisiya kuwaasiya kaassaa citaaranne Arbbaamincce kuwaasiya kaassaa citaara kaassa denbban kaassaa poliiddi de'oosona. Arbbaaminccetu maayoy bootta. Hankkootuugee qassi bica.

Issi yelaga na"ay bootta shuraabiya maayidaagee cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa ba kushiyan oyqqidi haa simmidi xeelliiddi de'ees. Aappe guyye baggaara daro asati de'oosona.

Naa"u macca naati miicciiddi bootta mulxxa deeshshatu wodoruwa bantta kushiyan oyqqidaageeti de'oosona. Etappe guyye baggaara qassi uuttaynne tukkiya mittati de"iyaageeti beettoosona.

Toophiyan de'iyaa dure asatuppe issuwanne bayratiyaaga gidiya ha bitanee ba buuchchan kushiyaa wottidi sinttaw simmi xeelliidi de'iyaaga sunttay oona getetti?

Haattaa caaniya bootta makiinay asppalttiyaa ogiyaara biiddi de'iyaagaappe miyiyan haddirssa baggaara saykiliyaa toggidi biya na"ay de'ees. Qassikka bollaara Toophphiyaa banddiray kaqetti uttidaagee beettes.

Farnnicheere mishshatuppe issuwa geetettiya so mishshay mittappe massidi giggissidogee beettees hegeekka dumma dumma meraa qalamiya loyttidi tiyidogee eeqqi uttidagee beettees

Issi maccaa naa'iya xomppe doddido sohuwan eqqada ba kushiyan oyqqido bottabay aybee? Ha naa'iya qantta maayuwaa maayada barkakka issi sohuwan aysi eqqade?

Ussuppun asati issippe shiiqidi eqqidosona. Eta giddoppe issi aayiya utta uttaasu. Issi qeeri na'ay issi macaassee kushiya miyiyan oyqqi uttiis,

Toophphiya wottaa citati bishkkiliitiya wottaa woxxiiddi de'oosona. Ha sohuwan woxxiya wottanchchatu qooday keehippe cora. Ubbaykka bantta huuphiyan qophiya wottidosona. Issi mala maayuwa maayidosona.

Keehiippe muruta hanotan keexxettidi giigida kornissenne ani na'usan gelissido mabiraatee qassikka bootta muqaqe adussa magaaraajaa kilippe duge zaari yedidoogee beettees.

Taani ini gala ta laggetura allaxanawu Arbaamicce giyoo biitta biyoo wodiyan he biittan be'idobay keehoppe mallaales, gaasoykka eti bantta wogaa qonccissiyaabata medhdhidooge keehippe lo'es.

Xaraphpheezaa bolli maccasay wottiyo caamma qomottuppe issuwaa gidida soole woykko yedhdhiyosay keehii adussa gididonne maata malatiya adussa caammay beetyagawu solee bootta.

Be balggoy gakkiyoo wodiyan kattaykka gakidaanan sa'aykka meeggiyaagaara badalaa xiixi xiixidi miyoogee keehippe lo'ees. Hegaadankka qassi badalaa doyssidikka miyoode keehippe mal"es.

Issi yelaga na'ay kushiyaan oosettida wolwoluwaa abbaa bollan toggiidi issi sohuwaappe hara sohuwaa wadhdhiidi biyaagee beettees. Na'aykka qassi haa simmidi xeelliidi de'ees.

Issi yelaga na'ay wolaytta wogaa qonccissiya dungguzza maayuwa maayidi ha simmidi eqqiis. Appe guye baggaara de'iyaagee qorqqoro keettaa, maataanne mittaa.

Wolayittan erettida yettanchchay Didi Gaga yaagiyoge bawukka macca asadan ba binnaanaa dichchidi dooqissi uttidaage cenggurssa xoqqu oottiyaa buquraa oyiqqidi xeelliidi des.

Ha wolqqaama woraa giddon de'iyageti naa"u harddiidata gidishin eti issoy issuwa kaallidi biiddi de'iyageeti xeelliyo wode keehippe lo'iya meraa oyqqi uttaagee lo"ees.

Tohossa Toophphiya bodditte ambba ayiso keettaa yaagiya xifate bollan kaqetti uttidaaga sintta cora yelaga naati issi mala dunguza maayuwa maayidi eqqidosona.

Tigiree kawottettaa giddon de'iyaa issi bitanee ba sinttan de'iyaa pomppaan haasayiidi sinttaan de'iyaa asakka xeelliidi de'iyaage beettees. ikka qassi karetta mayuwaanne bootta shamisiyaa maayiis.

Issi macca na'iya ha sohuwan eqqada asaa tamaarisaydda beetawusu. Issi meray arssa qassi i matan saleedaykka kaqetti utaagee asaakko simmi utiis.

Issi bootta kaamee eqqidosan de'iyaa dumma dummabaa shaammiyoonne bayzziyoo sohoy beettees. He sohuwaan qassi xaafettida xifatee aybay aybay diyaakko odees.

wolaytta erettida quma qommotuppe issuwa gidiyaa massuha qumay hegekka boynnay, boyye, donoy, bambbarenne heganne hegaa malatiyaabata kattidooge issi samppa bolla qoletti uttiis.

wolaytta soodo katamaa giddon ogiyara baydda diya qiiba makiiniya beetawusu. akka sa'aara bululada xomppee de'iyo sohuwappe kiyada naa'u asati de'iyo sohuwa baydda dawusu

Ha"i ha"i giyaa geliyaa macca naatu caamaassi gatee keehippe al"o. Hegaakka guye geennan issi issi naati shammidi he caamaa yedhdhiidi beettoosona.

Issi mishiriya ba huuphiyan keretta shaashiya qachchada ba qooriyankka adi"e pooxaa xaaxidaara ba kushiyan shalkkiya oyqqada olaa bookada puutiya tokkaydda de"awus.

Issi keettaa giddon heezzu asati beettoosona. Bulla meray de'iyo oydekka beettees. Issi macca na'iya karetta gurdiya qixxada canccaree shamiziya mayada eqaasu.

Naa"u naati gonggoloy diyyoosa biidi zannaqi simmidi kare baggaara eqqidi ha xeellidi de'iyaagetuppe guyye baggaara hara cora naatikka de'oosona .

Aaho goshshaa gadiya bollan xaatta santtaa yeparan yaparan tokkidoogee bawukka gakkiiddi diyagee xeelliyoode lo'es. Shin a gatee qassi gujji gujji bes.

Issi keehin puulaatida keetta giddon asaa naati uttanawunne quma maanaw go'iya zaamana miishshaati de'osoona. Hegeetuppe heezzati asayi uttanawu maadiyaageta giidishin etappe giduwaan de'iyaage quma maanawunne xuufiya xaafanawu maaddees.

Taabileetee silkke woggay de'iyagaa giddon cora ati beettoosona. Hegeetikka: ushachchaara naa"u asati, haddirssaara issi attuma na'ay eqqiis. Iskkiriiniya bollan saateekka beettees.

Cora seeraa naagissiya asati kaamiya ogiyan harddiidaa meraa medhdhiiddi woyikko bootta meran tuyiiddi diyageeti beettoosona. Qassikka sintta baggaara pooqee beettes.

issi ambbaa giddon keehippe daro gidida asaa naata issi sohuwappe haraa sohuwa epaanawu go'etiyo dummaa dummaa tiiranspporttetinne kaametii beettosona. he sohuwankka cora asaykka de'es.

Issi yelaga qassi keehin lee'e na'iyaa qantta qonxxa gixxada qassi issi mala kootiyakka maayyada ba huuphphiyakka tokkosisada ba ayfiyankka manaxxiriya wottada ha simma xeelaydda eqqaasu.

Huuphphiyan bootta pulunttay de'iyo issi gachchama aawaynne bootta maayyuwaa maayyida naa'u macca asatti heezay issippe eqidosonna. Etappe zokossan wolqqama keettay de'es.

Heezzu macca naatuura issi attuma na'aara issippe kattaa kattiyo keettan eqqidi attumaagee kattiyode maccati bootta maayuwa maayidi miicciiddi eqqidageeti beettoosona.

Daro asay dembban diya maataa bollan mayika oyidiya yeggidi ba gulbbatan gulbbatidaagee beettes. Etappe miyyiyan qassi dozzay diyage tayyo beettes.

Toophphiya kiikke mocconaa dr. Abii Ahamedi bazotiya heeran eqqidi ba kushiya naa"aa issippe gattidi eqiis, I maayiddo kootiya meraykka karettta.

Issi yelaga arssa na"ay ba kushiyan wolayitta wogaa qonccissiya qumaashshaa pude xoqqu oottidi haa xeelliiddi eqqiis. Aappe guyye baggaaraworay diyagee beettes.

Heezzu arssa asati ushachcha baggaara issi bitanee duge baggaara qassi naa"u asati qassi haddirssa baggaara beettiyo odo yeechchay kaqettidaagee beettees.

Issi xoqqa shuchchan direttida keettay de'iyoosan de'ees. Appe sintta baggaara darobaa odiyaa erissoy adussa xifaatee xaafetti uttagee de'ees. he xifateekka he keettaabaa odees.

Maccaaseeranne azinaaraa eqqidosona. Ha asatuppe keettaaway ba ayfiyan manaaxxiriya wottiis. Keettaayyiya qassi wottabeykku. Keetaaway ba machchiyo birshshidoogee lo'o gidenna yaagidi qonccissees.

Issi ambbaa giddon asphaltee morettido ogiyaara naa''u asatti issiniya karettaa maayuwaa mayidaaranne hankoriya boottaa, qassikka ogiyaa doonan qoodan keehi cora ashangulutetti maayuwa erssido de'psona.

Wolaytta soodo ambbaa giddon diya keettatu ubbaappe keehi dariyanne puulatti uttida wottanchcha Hayile uteeliyapp sintta baggaara diyabay puulattidi keehi lo'ees.

Issi huuphiyara bo"a bitanee ayfiyan manaxiriya wottidi bulla meeguwaayo maayiyo kootiya maayidi uttidi haa xeellees. Guyye baggaara qassi attuma asaa maayoy kaqetti uttis.

Kaamiya laaguwaa luxissiyo keettaa qonccissiya malaatappe garssa baggaara so geliyoo pengge de'iyaagaara issi bitanee ba makineera yiidi giddo gelanaw penggiya mati gakki uttiis.

Wolaytta Zooniyaa bilxxigana parttiyaa xifate keettaa yaagiyaa xuufee diyoo naa"u asa tuuqqidi oyqqida kushshe malaatati beetteesona. guye baggay bootta gidishin miyee qassi karetta.

Keehippe lo"iyaa keettaa giddon uttiyoo soofay, qumaa wotti miyo xarapheezay, televizhineenne dumma dumma lo"iyaa buqurati beettoosona, he keettaassika guye penggee dooya.

Issi aaho sohuwan cora asay dumma dumma oosuwa oottiiddi uttidaageetu sinttan cora dumma dumma puutetikka de'oosona. Puutetikka biron tossa gakkiiddi de'iyageeta.

Issi adildhdhe ciishsha malattiya baaneriya. bolli issi eqotaa oonatetaa qoncissiya keehiippe lee'iyaan xaafetti uttidaagaa gidishin naa'u yelaga atumanne maccaageetti bantta kushiya xaaxxidi beettoosonna.

Kaameti buluulanawu go'iya shuchchaappe wooliqqama puula hanotan gigida oge de'ees. He ogiyan qassi koolxxiidi de'iya issi kaame caananawu beessiya asaa qoodappe guujjoyi caanetenna mala xaacceti giddo gelidi gita piilggetaa piilgiidi de'oosona.

Wolayttan dumma dumma urqqa miishshappe giiggida kushshee hiillanchchati loyttidi medhdhido miishshay daro go"a immiyaaga issi diran doori wottidooga sunttay aybba geetetti?

Zo"o magaalashshuwan kameettida keetta giddon naa"u attummageetinne issi maccaara daraphphan uttidosona. Uttidaagetuppe gidduwaage cengguurssa xooqqu oottiya miishsha oyiiqidi baayiira haattaa zeeruwawu marccuwaa shiishuwaa xeelliyaagan booddite ammbba ayiisuwaan haasayidi de"oosona.

Dumma dumma naaqashshaa erissiyo erissuwaa ogee gaazeexxaa worqattaa. Hagaan dumma dumma oossuwaa sohoy kiyodoga, oossuwaa adhdhanawu maaddiyaa annaacciynne carataa giyogakka naqaashshaa gettees.

Shuchchappe keexxetida keettay de'iyaagassi huuphphesa baggan issi erissuwa odiyaa xifatee kaqqeti uttiis. Ha xuufiyaappe garssa baggaara qassi so geliyo penggekka de'ees.

Seerraa naagissiya asay issi biittaappe hara biittaa manddariidd woykko biiddi beettiyageeta caanida kaamiya meray issi maata meraaranne karexxana ekkiya meraara de'ees.

Dumma dumma miishshata makki bayzziyoosan de'iyaa amarida asay de'iyaagappe sintta baggaara de'iyaageetuppe issoyha bayzzita asappe ba koyyidoba shammidi de'ees .

daro asay uttidi sa'an tukkiya micci uttiis. ha asatuppe issoy qassi ba kushiyan bootta oyqqi uttiis. qassi daro asaykka sa'an uttiis.

Issi macca na'iyanne issi attuma na'ay issippe eqqidi Wolaytta wogaa maayyuwa dungguza maayyidi de'iyaageeti ha simmi xeelidi bantta kushiya xeessan wotti eqqidoosona.

Dumma dumma maayyuwaa qommota murutissiyo keettan meran coranne qoodankka cora gidida kushiyaa qantta gidiyaa shurabetinne hara murutatikka bayzziyoosan kaqetti uttiis.

Daro maccaa asati issi sohuwan uttidi banttawu giggida qummaa miyddi beettosonaa. Eetika wolaytta woga maayuwa maayidi puulaa miishshankka go7ettidi kehippe lo7osonaa.

Cora asay issippe issi sohuwan shiiqqi uttiddosona. Ollatiya sohuwan bantta huuphiya bootta shaashiyan xaaxidi kushiyankka addussa xam"aa oyqqidi eqqiddossona. Mayrami misileekka beettees.

Issi yelega attuma na'ay orattaa pooxaa malatiyaa salo meray de'iyoo maayuwaa bollan paranjja doonan xaafettida xifatiyaa ba kushiyaan xoqqu ootti oyqqidi asaa bessiidi de'ees.

Toophiya Kiike Gadawa Dottoriya Ahammada Aabi dere doona haassayiyaa asay shiiqidaagayyo eti oychchido oyshshaw bessiya zaaruwaa immidenne etaara zorettide beettoosona.

Issi keehi xoqqa dere de'iyoo sohuwaan cora mittati qassi dooddi uttido sohuwaan ha baggaara kaamiyaa ogiyaa be'idi de'ettees. gidoppe attin ayba kameekka ogiyaara biidi de'enna.

Ha sohuwaan dumma dumma xifaatetti de'oosona. hegeetikka salo meran xaafettidi guyye baggay bootta gididoogee nabaabiyaa asayoo kiittaa aattiidi de'iyoogee beettees.

Naa"u naati Alekisiyaa ashsho keettaa biidi woyssu killuwaa ekkanayoo qanxxi immiyaagaw odiidi de'iyaageta be'iidi de'oos. Geliyoosankka qassi cora oydeti eqqidaageti beettoosna.

Issi aayyiya giyaa giddon uttada santtaa bayzzaydda de'awusu. Ha maccaasee sinttan keehippe daro santtay de'ees. Bagga santtay qashettiin baggay qashettibewnna.

Tohossa dere deretetaa asaa dalgga manttiyan de'iya timirtte ayiso keettan oyddantta kifiliya tamaare naatussi giigida xeelaanne dumma dumma erata tamaarisiya maxaafaa.

Issi issi aayoti oge doonan uttidi dumma dumma mitaa ayfeta asaappe hiraysso gatiyan shamiyoogan oge doonan miccidi bayziyoogan miishshaa demoosona.

Koskkiyan bayzettiya maattay keehippe cora buquratun tigettidi ashshagetti yiidaagee koskkitan de'ees. Ha maattay qorqqoro maattaa gidishin ha koskkiyan hara zal"etikka bayzettoosona.

Issi issi yelaga naati allaxxana keehi gita koloy diyoosaa biyoogan he sohuwaa be'idi keehippe malaalettiiddinne allaxiidi aattiyoogge keehippe lo'iyaaba .

Dumma dumma qommo maatafatti qassikka adan dumma dumma meraara de'iyaageti beettoosona. Hageeta darotoo kawo keettati go"ettoosona. Yaanikoka isitoo issitoo buzo asatikka go"ettoosona.

Issi gade gidoon cora uttay de'iyaagaappe naa'u maccaasati issiniya cimanne arssa mata mala shaashiyaa qaccidaariira na'anttiya yelaganne karetta salo mala shaashiya qaccidaariira naa'ay otettaan caddidi doosona.

Issi azinaaranne qassi i ekkido macca na'ee machcheera eqqidaageti bantta sinttaan yelido na'iyoo wollaytta wogaa mayuwaa dungguzaa maayizidi essidoosona. etikka haa mayuwaa maayidoosona.

Duummaa duummaa asaa naata mattoyyiyaa ushshati maararaa doreti uttidageeti beettosona. Eetikka duummaa qoottanninnee yeesuwan giggidageetaa. Eeti ubbaykka biraataa miishshaa bollan doreti uttidosona.

Issi boottaa maaya uttida macaassiya beetawusu. A maayiddo maayoy a astamaare mala gidiyoogaa oddiyaaba malates taayo. A ayssi bootaa maayadee?

wolaytta dichaa ispporttiya citay zaamaalukke geetettiya citara kuwaaasiya kaa'anawu giigiddi doososna. shib eti bootaa shuraabiya maayidi qantta suriya gixxi uttidosona.

Ichchashu biiraa ushshati bantta xaaramusiya kumidaageeti beettoosona. Ha beettiya ichchashu biira ushsha qommotuppe heezzatu sunttay suure beettiyagaa gidishin attida naa''atu suntta suure beettenna.

Quma keettay he quma keettaa qonccissiya xuufiyara ogiya doonan kaqettiis. Ha taappeellaa ogiyara kanttiya asa ubbay issoynne nabbabennan aadhdhana deenna.

Misiliya bollan issi wogga soopaa oydiya bolli bootta dirbbaadiriya maayada ba tohuwa issuwa issuwa bolli qaxxada miiccaydda uttida maccaasiya beettawusu

Issi dumma dumma dozaa qommoti de'iyoosan issi maccaasiya uttaasu. Ha maccaasiya maayido maayuwa meray qassi woyne xejje mera gidishin I mattan ciishshay laattaynne woossa uttay de'ees.

Maataa maayidi deembati uttida sohuwaan cora luxiyaageeti uttidi luxanawu giigida biratappenne xawulappe gigida oyideti de'oosona. Qeeri naati oraati gigida oyiddiya oyiqqi oyiqqidi xeeloosona.

Issi dumma dumma buqurata bayzziyo keettan woykko supper markketiyan issi gididi dooretti uttida ushsha qommoti maaraara de'oosona. Etikka keehippe injjetiyaageeta.

Nu heeran issi juuse keettay diyaagan oosettiyaa juusee uyiyoode aybakka mal''enaagaa kaallidi daro asay he juuse keettan uyiyoogaa aggiigis .

Issi bootta ba bolli siitti giidi eqqida mittaanne hara dumma dummabata qanxxiyo keehippe cora achchay de'iyo magaazee beettees. A meraykka bidintta malattees.

Zo"o sharaa bollan cora loometi de"iyaageetuppe oyddaa oyddaa shaakkidi maaran wottiiddi diyaagee beettes. Aappe guyye baggaara bootta sharaa bolli de"iyaa saalaaxaykka beettes.

Toophphiya dere asay ba heeran merettiyaa mettuwa birshshanawu tobbees. Wolaytta dere asay heeran meretta mettuwawu, kawotetta kiita polisanawu zorettees. Yohoykka zorettann Soho oyqqees.

Ha do'aa sunttay quxxarssaa geetettees. I darotoo diyo heeray garaa heeraa wokko kehippe hombbiya heera giddidi biittaara zaa'iya qumaa qommota mees.

Luxettaa luxiyoo keettaa karen issi luxissiyaa ayiyaa ba kushiyaan korojjuwaa oyqqada naata luxxisanawu kifiliyaa gelanawu biyaara beettawus. A qassi ba huphphiyaan shaashiyaa qacaasu.

Asay keettaa karen uttidi kattaa punnoosona. Ha asatu qooday qoodiyakko baawa giishin tammaappe dariyageeta gidishin ha baggaara uttida maccaasi hokkodda maxaydda de'awusu.

Ashuwa anccidi taman birata baasiyaara shayyidi a bolli qassi bambbariya anccidi gujidooge de'iyaaga miyyiyaan xiile bambbareka de'iyaaga miyyode keehippe lo"ees.

Galbbappenne mittappe giigida baqqin dumma dumma ppcenggurssa immiya issi buqura Wolaytta doonan woyggi xeessiyo neeni eray? taani kase eriyooga dogaychchaas .

Ossi keettaa giddon bootta carqqiyan kametti uttida xarphpheezay naa"u baggan uttiis. Issi asi yelttiddo gallassaa bonchchiyoga qonccissiya xuufee, zemppidi eqqiyosaykka de'ees.

issi na'ay diyo sohuwan diya dumma dumma miishshati beetoosona. ha miishshatu giddon beettiya daro lo'iya sohoti asaassi immiyo maaadoy qassi keehi daro.

Naa"u ammanuwaa aawati issisan eqqi uttidaagetuppe issi ha baggaara de'iyaage bari lushiyaan ciishshanne Geeshsha Maxaafa oyqqidi uttiis. Hini baggara de'iyaage qassi ciishsha xalaala oyqqi uttiis.

Issi wolqqaama abbaa haattay zin"idaaga amarida naati gelidi wodhdhi wadhdhi kaa'idi de'oosona. Gidoshin ha naati ubbaykka haattaa waraa danddayyidi a giddo gelidoona?

Huuphphessa Toophphiyaa heeraan Amaara dalgga manttiyaan giddon deiya Aba bazzuwa woykko "Abay bereha" geetettiya sohuwaa malaatees. Hagee heeraay abaa shaafa shaakkidi biyode beetees.

Ogiyaa doonaan uttida mishire sinttan hiixettida bootta sharaa bollan shukkaaree, boynay, lelleheenne baaqelay qassi salo mera wottiyo buquraa bollan makettidi uttis.

Qoodan keehi daro naati luxetta keettan luxxiyoosappe luxetta keettaa aysiyaageti yaa"an etuura issibaa issibaa zorettana giidi yaa'iyoo adaraashshaa gelissidi etaara hasayoosona.

Wolaytta cenggurssa gattanawu darotto eradoone maadishin, qassi mata wodiyan talavazhineekka yiis. Ha talavazhinee asa cenggurssara tumu qaaxiya misiliyara woykko biduwaara besees.

Nu biitee toophphee biitten issi issi ziqqihaa heeratuura haataa pacay keehippe de'iyaagaappe denddidaagan cora meheti hayqqidosona. Hegaa kawoy be'idaagee he biittan haattaa pulttissiyaa maashshiiniyaa gelissis.